Paɣasara n chɛna ka zaŋ chinchin konkoba n lo bi nyoɣani ka yɛ nyingokoriti ka piri namda konkoba ka ʒi tahapona ka binyɛra bɛ dinni ka loori nim chɛna ka paɣa so bɛ loori nim maa tooni ka yɛ liiga sabinli ka yiya biɛni ka tihi gba biɛni

palli zuɣu loori nima biɛni ka niriba biɛni ka ye liiga konkoba ka so chinchina zaɣa konkoba ka loori nima be bɛ nyaanga ka sheba ye liiga ʒehi ka bobi bobsi bob'ʒehi.

Daani ka paɣasara ayi ʒiya ka bi zaa yɛ liiga konkoba ka yino yɛ liiga sabinli ka bi zaa bob bob sabila ka yino yɛ liiga nuɣso ka bi kohari binwola binwola maa puuni kamantoosi biɛni ka wotamilo biɛni ka paya biɛni ka leemu nim biɛni ka gonda nim biɛni

Pala dibaayi n doya ŋɔ ka pala maa sunsuuni ka loori nim saɣam ʒiya loori nim din saɣam ʒiya maa ka niraba ayi bɛ loori nim maa nyaanga ka so yɛ liiga piɛlli loori titali n bɛ pali shɛli zuɣu ŋɔ ka nyɛ loori ʒiɛ ka pili taapoli zaɣ nuɣso so bɛ bi puuni ka yɛ liiga piɛlli loori shɛŋa pali shɛŋa

Niraba n ʒiya ŋo ka bi yɛ liiga konkoba ka paɣa so ʒi kuɣu zuɣu ka zaŋ laa tam buɣum ni ka chimdi boofurooto ka taha ʒɛ o sani ka piɛɣu tam tahali zuɣu ka jɛrikan ʒia ka so ʒiya ka gbubi bihi bi ni ka so yɛ liiga nuɣso bi nyaanga